Kantiwa sorgo boggi chaji je lengur matotiral be rediyo.

Ɓukkon ledde lemu ɓeɗo tayti ɓeɗo yara.

Firich ɓeɗo Siga Ndiyam Feuna nder, ɓeɗo Siga Yamdu Ta Vonna, be Kusel be Tattase Dirɓinga Ta Vonna.

Kwali biskit be biriji puri boltaɗi ɗon ɗer battaji.

Riga juti nga je robe yonatedun leshi.

Kwali alli ɗo mari launi fere-fere boɗejum, zargina, ɓokko-ɓokko, be konandi be mai ɓeɗo vindira ha alluha bomoru.

Babal siwtaare, ɓe ɗo wara nyaama haaton ɓe ɗo tiggi leggal kwaakwa.

Dambu ɓe ɗo he’i tinyere ha dou mai be liɗɗi, dambu ni ɗo waɗa be haako gabaii.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo dari ɓorne riga jutinga lowi jawe hajungo mako suddi gele zargina.

Na'ura esi: Ɓeɗo naftira be esi ni ngam feuna sudu.

Ɓokkon pukaraɓe ɗon der jauleru jangirde.

Himɓe ɓe ɗo dari, jogi chabbi, ɓorni kare boɗejum, be ɓokko-ɓokko.

Naa'uura hokkugo henndu, ɗo naftira bee hiite lamtarki.

Riiga jey Fulɓe ɓe ɗo sanya bee junngo.

Vaselim ɓeɗowuja habandu o itaprol.

Lekki mure teki nyaundiki nyawu ha ɓandu bi adama.

Goɗɗo do der diyam oɗ fija nder majum.

Guduma kafinta ɓeɗo naftra fiya leɗɗe katako bei mai bei kusa.

Babal fiugo koromje je choggu. Koromje nii ɓe ɗo joɗira dow majum.

Koromje o jeeri ha paalo be feloji be korowal maajum, korowal ni ɓe do naftira ɓe jooɗa dou maajum.

Mashinwa je haɓugo not makani ɗo naftira be mai, ka kafinta ɗo naftira be mai.

Ɓikkon leɗɗe kankana, abarba, be mangoro, be dukkuje ɓeɗo dirɓii lowi nder battaji.

Katani jamanu bedoƴona gas kuka, bedo defira nyamduwa domai

Cholli agwagwa saare.

Citta aho, chitta boɗejum, daddawa, ɓeɗo lowa hako bai majum harna.

Ngoondu bee ceebur bee addalaɓa. Ceebur ɓe ɗo jiiɓa mbulmbuldi bee maajum, ngoondu ɓe ɗo vuuwa ciraka bee maajum.